Kasuwa mai cikowa, shi dai kasuwa wani wuri ne wanda mutane sukan zo su yi siye-siye na abubuwa daban-daban na rayuwa wanda za su yi amfani da shi na yau da kullun. To, kasuwa dai akan yi ta ne a wajen da mutane ba su fi yawan zama ba kuma babu gidajen mutane a wannan wajaje da kuma yawancin kasuwanni akan gina su ne bisa ga yadda za a samu hanya kuma ba zai hana hawa da sauka ba a wannan gari. To, ginin kasuwa dai yawanci abun da ya sa ake samun cikowa shi ne zuwa da tafiya na mutane da kuma bambancin abubuwan da kowa yakan zo domin ya saya, kasuwa dai wuri ne wanda ake saida abubuwa da ya ƙunshi abinci, kayan sawa da ma komai da komai, shi ya sa yawanci kasuwa ba a raba shi da mutane a kowane lokuta mabanbanta.

yaro mai rarrafe yaro dai yakan fara rarrafe ne a matakin da yadan fara wayau daga farkon cikin yaro zuwa haihuwarsa akan haifin yaro ne baisan komai ba baya iyya tabuka komai ma kansa to gabannin wannan kwanaki yana shudewa wata yana shudewa bayan yaro yadan soma tashi wajen wata daya zuwa shida zuwa shekara daya yaro yakan dan soma yin rarrafe ne bayan lokacin da ya wuce wata shida zuwa bakwai ko takwas wasu ka:m ma sukan so:ma ha:ɽ waʤe:n wata go:ma ka:ɸin su so:ma ɽa:ɽɽaɸe sukan so:ma ɽa:ɽɽaɸen ne ba:ϳan sun iϳϳa zama da ka:nsu basa:i anɽike suba ko: sa:i a:ndaɸa su to: idan suka gama wa:nnan ϳa:ɽo: za:i iϳϳa zama da ƙaɸa:ɸuwan ʃi: sabo:n ɽa:ɽɽaɸen ϳakan ɸaɸa:ɽa ϳine ϳanaʤa da ƙaɸa a ha:nkali a ha:nkali ϳanaʤa: da ƙaɸa ϳanaʤa: da ƙaɸa saiya zo ya fara sa hannanyensa guda biyu sai yazo ya fara rarrafen inya fara rarrafen ya nuna sai yazo yarayi bot da kafan hagu da kafan dama da kuma hannayen shi guda biyu dukkan su yana iyya rarrafen dashi lokacin da rarrafen ya nuna kafuƙn nan yazo kuma ya fara iyya kama abu yana tsayawa da kafafuwan shi basai ankama shi ba.

Gobara. Gobara dai yakan faru a sanadiyan abubuwa kaman haka: wani lokaci a sanadiyan wutan lantarki ne da zai kama gida har gogara ya kamu, a wani lokacin kuma sanadiyyan wasan wuta da yara za su yi ba a sani ba shi ne ze jawo har gobara ya kama gida. Amma, a mafi yawancin lokaci gobara tana faruwa a sanadiyyan wutan lantarki ko kuma aiki da abin dafa abinci ko kuma ga masu amfani da gas da kuma wutan lantarki, mafiƙaranci dai gobara baya faru ne bisa ga wasan yara to shi gobara in ya faru fa yakan cinye kayayyaki ne na gida inda ya ƙunshi da kayan sawa da kayan abinci dama wasu abubuwan da ake anfani da su na gida. Shi gobara in ya faru ya kan sa mutane a cikin ɗinuwa da kuma wani lokacinma har mutane su fasa yanda za su yi da rashin rai da wasu abubuwa makamancin haka.

Mai kuɗi yana gaishe da mai sarauta. A cikin aladunmu na gargajiya a Najeriya. Kowacce aladu akwai yarenta da kuma masu sarautu mabambanta. Zanmisali da Hausa. A Hausa dai muna da sarki wanda shi ne shugaba a wuri, wanda duk abun da ya faru da shi yake zartas hukunci da kuma ɗaukar nauyin mutanen shi wanda yake kare su da wasu abubuwa da zai cutar da su wacce ya kunshi na gida dama na waje. Sarki dai akan ba shi kula da kuma girmama mafi yawanci lokaci a ƙasar Hausa duk kuɗin mutum yakan russuna mi shi don mataayin shi na sarauta. In ya kama kuma da Yarbawa, Yarbawa su ma kusan haka ne, masu sarautansu ko kuma in ce a wannan garuruwan su da kuma su yarurrukansu masu sarautansu girman da suke ba su har ya fi girman da Hausa suke ba nasu sarautu. Saboda su girmamawansu ma har zan iya cewa ya yi yawa, don in dai masu sarautarsu suka ce wani abu ba su isa su yi musu ba kuma ya zauna kenan babu canji

yara manyan gobe yara dai sune hasken al’umma in dai ana son cigaban al’umma to dole ne a ba ma yara kula da kuma ilimi mai inganci a mafi yawancin lokaci guɓacewan al’umma da ƙasa yakan rataya ne akan yara kuma hakan na faruwa ne shine hakan na faruwa ne bisa ga rashin samun ilimi da kuma kula na yara amma indai yara suka samu ilimi da kuma kula tun daga farkon lokaci tun suna ƙanƙana to sukan tashi ne da ilimi da kuma sanin ya kamata wacce za su tashi da tunanin taimakon iyayensu da ƙasansu da harma nahiya da duniya baki ɗaya amma in ba su samu wannan dacewan ba to sukan tashi ne a gurɓatance wacce karatun ma zai zo ya gagara har wasu in suka girma su tsinci kansu a tare da shaye shaye ko kuma shan miyagun ƙwayoyi wasu kan ma har faɗace faɗace su zo suna kashe junansu malamai sukan yi amfani ne kuwa da yara tun da ga wajan karatunsu har izuwa girman su idan aka samu ingantattun malamai to haƙiƙa yara ma za su tashi da ilimi mai inganci

Yara da mamansu suna zaune a ɗakin zama na cikin gidansu, mafiyawanci yara sukan shaku ne da iyayen su mata wannan shakuwa da yara suke yi da iyayensu mata yakan zo ne bisa ga zamantakewar da suke yi kullum tare da su, yawanci yara sun fi son iyayensu mata bisa ga maza amma akan samu tsirarru wadda suka fi son iyayensu maza akan mata. Amma mafi yawanci iyaye mata sun fi tausayi da kuma jan yara ajiki, abun da ya sa yara suke san iyayensu mata shi ne komai ya ƙunshi damuwansu da wani shirya su ko wani abincinsu iyaye mata ne suke yi, shi kuma uba nashi kawai ya kawo abinci ne ko kuma kayan sawa, amma kula da su da lafiyarsu da makwancinsu duk wannan nauyi ne wanda ya rataya akan iyaye mata, amma in ba a samu dacewa ba to wannan kulan iyaye mata za su yi ma yaransu shi ya sa wasu tsirarru yara suke san iyayensu maza bisa ga iyayensu mata. Amma yawanci iyaye mata sun fi kula da ɗaukan ɗawainiya yaransu sosai da sosai, a wani lokacin ma indai su suka haife su to kulan yakan yi yawa sosai.

yaro yana tonon kasa ko yara suna tonan kasa to a mafi yawancin lokaci a kasashe na afirika suke sa yaran su ko kuma ince yanayi ne yake sa yaraƙ suke tonon kasa mafi yawancin lokaci yara sukan tashi basuda gata ko kuma sun rasa iyyayen su to mafi dama shine wa yannan yaran tun kafin nan su kaiga matakin hankali ko karfi wacce zai basu dama su dauki duk kanin abubuwan da ya shafe su ko kuma dukkanin abubuwan rayuwa to shine wasu tun a karancin shekaru iyyayen sukan basu dama suyi ayyukan karfi to tonon kasa na daga cikin aikin karfin da yara sukeyi don taimakawa kai da kuma samun abunda zasu rufawa kansu asiri hadda ma iyyayen su

yara suna ɗiban ruwa a famfon tuƙa tuƙa wacce ma’aikatar kula da kiwon lafiya da kuma yara marasa galihu ta gina a mafi yawancin lokaci ƙasashen afirka su ne waɗanda suke da yara wanda ba su zuwa makaranta da kuma mafi yawanci yara wanda ba su da galihu a sashin yawanci mutane sukan haifi yara ne wacce ba su da daman kula da lafiyansu da kuma ɗaukan ɗawainiyansu to a mafi yawancin ƙasashen afirka ana fama da irin wannan wannan bala’i to yawanci dai wannan ma’aikata na wadda take kula da kiwon lafiyan yara da kuma marasa galihu su ne suke kula da su suke biya musu buƙatunsu har da samar musu da tsaftataccen ruwan sha wadda za su na amfani da shi don aiki yau da kullum da su da iyayensu ma baki ɗaya

Yara suna wasa a wajen gida wasan kama hannun juna ana juyawa. A matakin farko juyawa dai shi ne wanda suke zama a gida wanda damuwarsu a matakin farko shi ne yin karatu da kuma biyayya wa iyaye. Misali za ka sama yaro tun ya a jariri akan ɗauki nauyin shi bisa ga lokacin da hankali zai zo mu shi zai mallaki hankalin shi. Iyayen suka yi iya ƙoƙarin su wajen tarbiyyar yaro da sa shi a makaranta har ma da ba shi abinci da tufafi tun daga karancin Lokaci ko kuma ƙaranci shekaru har ya zuwa ya mallaki hankalin shi. A matakin farko dai yaron da bai wuce shekara daya ba zuwa goma ba yakan sama abokan ne na wasa wacce wannan abokan suke ɗauke mi shi kewa ko kuma su zo suna zamantakewa wacce za su na wasanni kusa da gida. Yawanci wannan yara suna zama abokai ne tun daga karancin lokaci, wanda yawanci makabtan juna ne gidajensu na kusa da juna suna fitowa lokacin da babu karatu ko babu aiki suna wasanni kala-kala daban-daban.

Yara suna gara taya. Gara taya dai wasa ne wanda mafi yawancin yara suke yi a ƙarancin shekaru. To tun daga farkon haihuwan yara, daga farkon aihuwan yara, akwai matakin da yara suke takawa kafin nan, da kuma wasannin da suke yi in suna yara. Daga aihuwan yara, in suka yi wayo suka fara tafiya, a wannan farkon ana siya musu ne abin wasa na yara ƙanana wanda za suna wasa da shi. Sa’annan in suka girma, suka mallaki hankalinsu, akwai irin wasannin da suke yi, kaman na guje-guje shi ne ya ƙunshi wannan gara tayan. Suna ɗaukan wannan tayan a matsayin motane, wadda suke amfani da shi suke tafiya duk inda suka ga dama, da kuma wannan motansu har sukan iya zuwa ma wuri mafi nisa da shi, kuma wannan motansu wato tayan kenan, in suna garawa suna mugun jindaɗi sosai-sosai har su taru ma da abokansu su je suna wannan gara tayan.

Yara suna gudu zuwa gida. To a mafi yawancin lokaci duk gurin da yara suke nan suka taru, to mafi yawanci wasanninsu yana ƙunsa ne da guje-guje da waƙe-waƙe. Yara dai in suka haɗu a waje, sukan yi wasa ne wacce za su samu nishaɗi sosai acikin rayuwarsu. Daga tashin yara dai ya ƙunsa daga shekara ɗaya zuwa biyu, a shekara biyu ne zuwa uku yaro yake fara tashi ya fara tafiya. A duk sa’an da yaro ya tashi ya fara tafiya da kanshi har ya shiga makaranta, to a wannan lokacin ne yake samun ya yi mu’amala da yara mabambanta, har wasu kan ma su dawo abokansu na ƙut da ƙut. To wannan shaƙuwan ne yake sa suke haɗuwa a waje suyi wasa sosai wacce zai sa su ji daɗi, da kuma yawanci, wasun kan ma zamo sanadiyan tashinsu tare kenan su dawo aminai, har iyayensu ma wasu yaran, su suke jawo wa su samu fahimtan juna.

yara suna kwanciya a kan tabarma to a mafiyawanci dai wacce so da dama yara sukan akan kwantar da su ko su kan kwanta a kan tabarma to akwai lokaci mabambanta akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi lokacin sanyi dai lokaci ne wanda ba a fiye kwanciya ba a tabarma ba sai dai a wasu ƙauyukan akan yi amfani da tabarma don zama a yi hira ko kuma in an yi baƙi a kawo masu su zauna don karrama su to mafiyawancin lokacin sanyi lokaci ne wanda kowa yakan shiga ɗakin shi ya zauna domin kare kanshi daga sanyi but amma a lokutan zafi lokuta ne wanda jiki ya kan yi gumi kuma ɗaki shima yakan ɗauki zafi toh shine a kan fito waje a sha iska har a zo a baza tabarma to shi tabarma akan yi amfani da shi ne kamar mashinfiɗi sai a shinfiɗa shi koda rana koda safe yayin hutawa dai wani sa’in ma mafiyawanci da dare akan shimfiɗa shi ne don kwanciya a waje saboda kwanciya a waje ya kansa a samu ni'ima yayin zafi to mafiyawancin dai kwanciya a waje a ƙauyuka ne wacce suke amfani da taburmai sai su kwanta don samun salama da kuma sanyi a jikin su baki ɗaya

Yara suna amfani da famfon tuƙa-tuƙa. To shi famfon tuƙa-tuƙa famfo ne wanda ake gina shi mafi yawanci a ƙauyuka. Ƙauyuka su ne wanda ya shafi wanda suke da ƙaranci samun ruwan sha da kuma ruwan da za su yi amfani da shi na yau da kullum. Mafi yawanci ba a samun famfon tuƙa-tuƙa a cikin birane, saboda su birane suna da hanyoyin samun ruwan sha da kuma ruwan amfani mabambanta, wanda ya ƙunsa daga ruwan famfo, wasu akwai rijiyoyin da ake amfani da, ake amfani da abin jan ruwa da kuma injina na zamani wanda yake haura musu da ruwan har su ajiye shi idan amfani nan gaba da kuma amfani yau da kullum. Amma shi irin wannan famfon tuƙa-tuƙan akan yi ne ma yawanci a ƙauyuka, wacce gwamnati takan samar zuwa ma ƙauyuka mabambanta don samun sauƙi, samun sauƙin ruwa wacce za suna amfani da shi don kare kai da kuma amfanin yau da kullum.

Ma aurata suna wasa a farfajiyan gida. um A mafi yawancin lokuta samun haɗin kai da kuma jituwa na ma auratan kesawa suke zaman lafiya a gidansu da kuma fahimtan juna a sassa duk abubuwan da sukeyi ko kuma ko wanne sashi na abunda sukeyi a gida. Aure dai jigo ne na rayuwa wacce kesa namiji da na mace rayuwa a guri ɗaya wacce suke fidda zuri’a, wacce zasu zo nan gaba sui alfahari dasu. To a mabanbantan lokaci da kuma banbancin al’adu wasu sukanyi aure su zauna lafiya, amma wasun mata da miji basu zama suyi wasa kaman irrin yadda yara suke yi. Wasu su kanyi wasanni amma akwai wasannin da basayi tsakaninsu, amma bisa ga al’ada akwai al’adun da mata da miji sukanyi wasa harsu manta ma cewa su mata da miji ne, akwai kuma al’adun da sukan tsaya basu irrin wannan wasanni.

Al'adu, aladu dai wani hanya ne wacce mutane suke bin shi don gudanar da rayuwansu a mafi yawanci lokacin kowanne ƙasa da kuma garin duk suna da nasu al'adun, al'adun kuma sun bambanta. Akwai al'adu wasu sun sukan yi su tare da wasu ƙasa wanda suna da kamanceceniya akwai al'adu da wasu kaɗai ne suke yin shi a bisa ga al'adu wacce zan kwatanta a nan Nijeriya. Nijeriya wata ƙasa ce wacce take da al'adu mabambanta akwai al'adu hausawa Fulani da yarbawa da igbo, akwai al'adu da wasu sukan yi shi shekara-shekara da kuma al'adu da wasu ke yin na yau da kullum wanda suke amfani da shi na gudanar da rayuwansu. Al'adu dai sun bambanta kuma kowanne mutane da irin nasu.

Tattaunawa tsakanin juna ko kuma tsakanin mutane. Tattaunawa da yakan faru ne in ana so a samu matsaya ko kuma maslaha akan wani abun da ya faru, ko kuma abun da zai faru nan gaba. Akan tattauna tsakanin mata da miji, akan tattauna tsakanin ‘yan uwan juna, da kuma akan tattaunawa ma tsakanin ma’aikata da kuma tattaunawa tsakanin mata da miji, tattaunawan da ya shafi zamantakewa na auransu, da kuma matsalolin da suke so duka su tattauna don samun matsaya ko kuma wani abun da suke so su yi tsakaninsu. Da kuma tattaunawan da ya ƙunshi tsakanin ‘yan uwan juna shi ne wacce ake yin shi in ana so a cimma wani manufa, ko kuma wani matsala ya samu sai a zo a tattauna don a samu maslaha. Da kuma tattaunawa tsakanin ɗalibai a makaranta, wanda tattaunawa da ake yin shi don ƙaruwa da ilimi, ko kuma a zo samu wani matsaya akan karatun da yake ba da wahala ko kuma karatun da ake so kowa ya samu ilimi akan shi, don tattaunawa tsakanin mutane yakan sa kowa ya zo da na shi fahimtan don a cimma buri baki ɗaya.

Kare, shi dai kare wani dabba ne wanda Allah ya halicce shi wanda yake da wayau da kuma sabo da mutanen da yake tare dasu ko kuma ke ganinsu a yau da kullum. Anna amafani da kare ne wani sa’in a matsayin wanda yake gadin mutane ko wani abu. A mafi yawancin lokaci duk karen da bai saba da kai ba a yayin da ya gan ka to yakan sanar wa mutane a kan cewa baƙon fuska ya zo, ko kuma baƙon fuska ya shigo gida ta hanyan haushi wacce in ya yi haushi shine zai sanar da mutane a kan cewa to wani baƙon abu ya faru ko kuma wani baƙon fuska ya zo. A mafi yawancin lokaci a yankin a yankin turawa wasu su kan yi amfani da kare ba wai da gadi ba ne, wasu da tsananin soyayya ne da kuma mu’amala wacce suke wasa da shi har ma suke ɗaukan shi kamar ɗan gidansu. To a wani lokacin ma wasu turawan ma har yakan je da su kan auri kare a matsayin mijin su tsantsan nuna soyayyasu da suke yi ma kare da kuma sabon da suke yi tare, ya danganta dai da da abunda mutum yake so ya yi da kare da kuma zamantakewansu.

Wadanin bishiyoyin kwakwa. To mafi yawanci dai a yadda aka sani, a mafi akasari shi ne, bishiya kwakwa bishiya ne wanda yake da tsayi, wacce inda itatuwansu za a yi amfani dashi sai an hau kan bishiyan, aje a kaɗosu saboda tsabaragen tsayinsu, da kuma bishiya ne wanda yake da ƙarfi wanda za a iya hawama bai samu matsala ba ko kuma bai karye ba. To a wannan lokacin wannan bishiyoyin, wannan bishiyan kuma gasu nan basu da tsayi, za a iya ce musu waddani, to akan samu wannan tawaya da, akwai shuke-shuke da ake yi na zamani, wacce aka haɗa wani sinadari wanda zai canza sauyi, ko kuma launin ‘ya’yan itace da kuma kayansu ma, da wani abu, wacce akan haɗa abubuwa ne wacce tun kafin nan su girma ake alurori ko kuma wasu sinadarai dai da ake amfani dashi na sasu suyi girma, a lokaci mai karanta, ko kuma ya sauya musu launinsu. To hakan dai yakan faru sosai, sosai a mafi yawancin lokaci, amma yawanci ilimin wanda suka karanta harkan gona ne suke dashi, don yin wannan manufan.

Kasuwanci kasuwanci, a babi na farko shi kasuwanci dai wani abu ne wanda mutane ke yin shi don su tamaka ma kansu al'umma baki ɗaya. To shi wannan kasuwancin kasuwanci wani hanya ne waɗanda mutane suke amfani da kasuwancinsu ta wani babi don sarrafa shi ya zuwa wata hanya mafi inganci da kuma nau'o'ukan abubuwa daban-daban na zamani wacce mutane za su na amfanin da shi. Wato shi a wannan kasuwancin kasuwanci akan yi amfani ne da ilimi wanda ya kumshi na zamani har da ma na al'ada wacce za ai haɗa su a yi sarrafe-sarrafe don ganin ci gaban al'umma da kuma sama musu sauƙi na rayuwa wanda za su gudanar a yau da kullum.

Wasan dodanni. A bisa al’adu da mutane suke da shi mabambanta a cikin duniya da kuma Nigeria baki ɗaya. To akwai al’adun da dai suka ɗauki wasan dodanni a mafi a’ala wajen nishaɗantar da mutane ko kuma wani wasanni cikin al’adunsu mai ƙarfi. To al’adun da dai ya ƙunshi waɗannan irin wasannin dodunan suna nan daban daban kala kala a cikin al’adu da kuma yarurruka na Nigeria. Yaren da aka fi saninsu da irin wannan wasa wacce ta fi sanuwa a a Nigeria shi ne yaren Yarbawa da Ibo. Su waɗannan yarurrukan suna was an dodanni ne a matsayin wani sashi na al’adarsu, wanda mutane ne za su yi shiga irin na dodanni, su zo a taru ana kallonsu don nishaɗi ko kuma wani fanni na al’adu.

Iyali, ko kuma iyalai. Iyali dai wani jigo ne na rayuwar ɗan’adam, wace duk wani mutum mai cikakken lafiya da hankali yake fatan ya samu. A batun farko shi ne, mutum yakan tashi a yaro, yakan girma da kuma ya mallaki hankali. To in wannan abubuwan suka faru, to abu na gaba shi ne da zai fara hange, shi ne ya samu mata, ya yi aure don ya mallaki `ya `ya. To, a kafin nan, yin aure na daga cikin hanyan da mutum zai samu iyali saboda auren shi ke sa mutum ya haihu, ya samu yara, har ma da jikoki, wace wa’yannan, su ne za su haɗu a guri guda su dawo iyali, wace mutum zai yana alfahari da su gabakiɗaya. Iyalai dai mutane ne wanda suke ƙarƙashin mutum, ya ƙunshi da namiji da na mace, da yaro da yarinya, wace suke, sukai, suke tare, wanda suna da kusanci na jini ko kuma.

Ɗiban ruwa daga famfon tuƙa tuƙa a mafi yawancin lokaci famfon tuƙa tuƙa dai ana samun shi ne a wurare na ƙauyuka da kuma da kuma wajen da basu da cigaba na zamani, a mafi yawancin lokaci wannan famfon tuƙa tuƙa akan same sune a cikin ƙauyuka mabambanta wacce suke da rauni ko kuma basu da isheshshen ruwan sha da kuma hanyoyin da zasu samu wannan ruwan shan, to shi wannan famfon tuƙa tuƙa famfo ne wanda ake tona shi kaman rijiya sai a sa mishi na`uran da za a na amfani da shi dan yana jawo ruwan daga ƙarƙashin ƙasa izawa inda za ayi amfani da shi ba tare da ansa guga ko wani abu ba a take dai wannan famfo ne wacce yake rage wahala wa mutanen ƙauye har da ma wani sashin a birni ana amfani da shi dan bayin ruwa, gonaki da kuma wasu amfani mabambanta, “but” amma mafi yawancin lokaci an fi amfani da wannan famfon a ƙauyuka wacce suke alfahari da shi dan rage musu raɗaɗin samun ruwan sha da kuma ruwan amfani na nay au kullun.

Ambaliyan ruwa akan hanya, to am mabambancin lokuta daban daban ambaliya dai yakan faru ne a sanadi mabambanta to sanadi ya ƙunshi ruwan sama wacce ya zuba da yawa shi ne yake zai jawo ambaliya akan titi yakan jawo ambaliya akan titi ne bisa ga yanayin magudanan ruwan da suke wannan titin mafi yawancin lokaci magudanan ruwan sukan toshe ne in kuma ruwan sama ya zo bai samun hanyoyiyn wuce wa sai ambaliya ya faru ya je ya shiga gidajen mutane har wani sa`in ma ya zama sanadiyan rasa rayukan mutane da kuma mabaliyan da yake faruwa a sanadiyan fashewa ko kuma ɓarkewan wurin tara ruwa na gari ko wani abu shi ma akan samu ambaliyan nan in ruwan sama yayi yawa har yafi ƙarfin wannan wurin da ake tara ruwa na gari ko kuma na mutane wacce za suyi ajiye shi zuwa ƙarshen shekara wanda za suna mafani da shi ko babu ruwan sama shi ma akan samu ambaliya daga nan wacce yake zuwa yake ɓarna wa mutane da rayukan bayi.

Abokanan juna suna shan abin sha. To, mutane dai ba su taɓa dawowa abokai sai suna da wani hali da ya zo kusa ko kuma mafi kusa a tsakaninsu baki ɗaya. Mutane sukan dawo abokai ne, ta fannin haɗuwa a makaranta ko kuma zamantakewa na wurare daban daban wacce ya ƙunshi wajen aiki ko kuma anguwoyi. A mafi yawanci akan fara abota ne tun a farko a makarantan primary har zuwa secondary, wani sa’in ma har i zuwa makarantan gaba na tertiary wacce mutane ke zama tare suna karatu tare har i zuwa gabannin gama karatunsu da kuma samun ayyukansu. Akan samu abokai kuma wacce suka tashi a anguwa tare wacce sukan yi wasannin, wasanninsu na yara har i zuwa ga girmansu. Shi ma waɗannan akan samu jituwa tsakanin mutane daban daban da kuma abokai na wuraren aiki wadda suke ayyuka nay au da kullum a wurin aiki.

Gareji shi dai gareji wani wuri ne wanda mutane suke kawo motocinsu domin gyara. A mafi yawancin lokaci akan sami gareji ne a cikin kasuwanni ko kuma kusa da tashoshin motoci wacce mutane suke shiga don tafiye-tafiye na yau da kullon. To, shi gareji dai yana ƙunsan gyara ne na abubuwan hawa wanda ya kama da motoci da kuma babura so amma, a mafi yawancin lokaci akan samu gareji wanda aka fi yawan gyaran motoci don motoci ne suke yawan ɓaci wanda ake tafiya da su na tafiya a kan titi na dogon zango zuwa gari-gari wanda suke da nisa sosai. To, wannan tafiye-tafiyen ne inginan motoci suna samun matsala ko kuma mayukan da ake amfani da shi cikin inginan suna ƙarewa. To, in aka sama wannan matsalan to ka garzaya zuwa gareji ne don samun maslaha da kuma samun mafita na gyare-gyaren motoci bakiɗaya.

Gaishe da mama, gaishe da mama dai ɗabi`a ne na yaron kirki ko kuma yaran kirki, toita uwa ko mama wata jigo ce a rayuwan mutum wacce in rasa yakan iya samun matsala tun daga farkon rayuwan shi har izuwa ƙarshen rayuwan shi, mama dai itace wacce take haifan mutum tun daga farko takan ɗauki cikin shi na tsawon wata tara wanda yake cikin ta ta zo ta haifi shi bayan ta haife shi ta zo ta shayar da shi hanna tsawon watanni wacce bayan nan za ta ɗaukan nauyin shi har ya zuwa ga girman shi da kuma mallakan hankalin shi, to ita uwa duk wannan abubuwan da tai tayi tayi ne saboda mutum ya tashi ya zamanto shi ma ya zama mutum cikakkae da ya mallaki hankalin shi wacce al`umma zasu na alfahari da shi,, gaishe da uwa yana da matuƙan amfani a cikin rayuwa saboda uwa itace mafari na komai mutum na rayuwa, to wasun suna da hanyoyi daban daban na gaishe da iyayen su ko kuma uwa, wasu al`adun in zaka gaishe da uwa sai ka tsuguna, wasu sai kasa ƙafafuwan su a ƙasa, wasun har mai har ma sai kayi kaman zaka kwanta don nuna girmamawa ma wannan mama ko kuma uwa

Igiyan shanya, igiyan shanya dai, wani hanya ne wanda mutane suke amfani da shi, dan busad da kayansu bayan sun gama wanki. A mafi yawancin lokaci, akan yi amfani da igiyan shanya ne, a wuraren da ba su da na’urori na zamani wanda za suna amfani da shi wajen busad da kayan, har ma ga yin wanki. Saboda, yanzu zamani ta zo da hanyoyin da, in mutane sukai wanki, sukan busad da shi ne, ba tare da har ma sun fito da shi waje ba sun yi amfani da igiyan shanya, a rataye na gidajensu. Kuma shi igiyan shanya amfanin shi ne ana yin shi a tsakar gida saboda kula da kayayyakin mutane na gidan Saboda yin shanya a wurin da yake nesa da gida, yakan zama barazana wa masu kayan. Saboda, in babu kula da kuma lura a jikin kayan, ze iya zama ga salwantan wannan kayan, na mutane.

Mace tana ɗiban ruwa a cikin wili baiɾo tom, shi dai wili baiɾo akan yi amfani da shi ne waɾen aiƙi na gine-gine don taimakawa ma’aikata na ɗiban kaya, amma a wannan lokaci wannan matan take amfani da shi ne wili baiɾo don ɗiban ruwa, yakan taimaka mata ne sosai domin a yawancin lokaci a ƙauyika ba su samun hanyoyin da za su na samun ruwa da za suna amfani da shi na yau da kulum, wasun har se sun yi tafiya na me dogon zango kafun cin ma ruwan amfani to a yawancin lokaci dai wannan ɗiban ruwa akan yi shi ne a karkara inda mutane ba su da ƙarfi ko kuma ƙauyuka wanda ba su da hanyoyin da za su na ɗiban ruwa na zamani kaman na fanfuna, to sukan ɗibo ruwan ne a kogi ko kuma fanfun toƙa-toƙa don kawo wa gida su yi amfani da shi.

Layin jarkokin ruwa, matakin farko ruwa dai wani abu ne wanda ɗan Adam ba zai iya rayuwa babu shi ba. A burane da kuma ƙauyuka, hanyoyin samun ruwa ya bambanta. A mafi yawancin lokaci a cikin burane akan sama ruwa ne ta hanyar fanfuna. Da kuma tona rijiyoyi masu amfani da hannu ɗaya wacce wannan hanyar ne yake sauƙaƙa wa mutane suna samun ruwa a koyaushe. Da kuma yawanci burane sun fi ƙauyuka yawan amfani da ruwa wacce ya kun shi akwai na'urorin da suke amfani da shi na bayan gida da kuma sarrafa abubuwa da wanki. To. A ƙauyuka kuma ƙauyuka dai mutane ne wanda suke da ƙarancin wajen samun ruwa. Suna samun ruwa ne dai ta hanyoyin matabbata su ma ya kama daga suna da rijiyoyi da famfan tuƙa-tuƙa yawanci wasu har rafi suke zuwa don samun ruwan sha na amfani. Amma a yanzu ƙauyuka suna da famfunan tuƙa-tuƙa wacce suke amfani da shi don sauƙaƙawa wajen samun ruwa. To yawancin famfan tuƙa-tuƙa a ƙauyuka ba su da yawa, shi ya sa mafi yawancin lokaci mutane suke tara ruwa don samun wannan ruwan a famfan tuƙa-tuƙan. Saboda wannan famfan tuƙa-tuƙa yawanci ya fi ƙyau da kuma tsafta bisa ga sauran hanyoyin samun ruwansu. Shi ya sa kowa yake so ya sama ruwansa a wannan hanyar samun ruwan.